gati kaashsho jineemori giddo addi addi sagalimmate horoonsi'nannihunna wolirichi'ra horoonsi'nanni kaashshi hee'ranna sagalimmate horoonsi'neemmo yineemori weese maxaaxeessu hattono muuzeoo hattono baaqulaoo lawinori guri gati kaashsho yine woshshinannireeti

umi dirimi roso yineemmo woyite kuni rosi hanafannohu mitte kifileenni kayese ikkanna konne roso mitte mitteenta kifile mitto diro wo'ma ronsanni ronse konne roso jeefinsannihu sette kifileeraati

yanniweelo roso yineemmo woyixe kuni rosi roorenka anga addi loosi noosi manchi rosannoha ikkanna konne roso ronsanni yannano hashshi yannaranna hattono qidaamenna sambataho

maxaaffate mineeti yineemmo woyite tenne horoonsi'nannihu rosaano rosonsa rosse ka'uhu gedensaanni hattono wole yannanni akkonne rossinoha wirro xiinxaabbanno bayichooti

ahessite rosoho yineemmo woyite tekinoloojete ledo amadisiisaminoha ikkino daafo xaa yannara lowo horo aanni leellanno rosooti konne roso duuchu daniinni attono yannaasinchu garinni rontsanni

maxaaffate mine yineemmo woyite maxaaffa hirranni bayichono ikkara dandaanno qoleno maxaaffate mineeti yineemmohu rosu mine hee'rannoha ikkanna rosaano yannansa agadhite marte xiinxaabbanno bayichooti

layinki dirimi roso yineemmo woyite umi dirimi mitte kifilenni kayise sette kifile deerra hee'rannoha ikkanna sette kifile gundihu gedensaanni fonqolo fonqolamme honse kifile sa'niro honse kifilnni kays 12 kifile geeshsha nooha layinki dirima yine woshshinanni

saadate ceatto yineemmo woyite saada duuchu garita ce'nanni saada lamu danita ce'nanniha ikkanna mitte axiikkine hirranni saada ikkitanna ti iknni adonna buuro roonsi'rate ce'nanni

hayyoolete rosooti yineemmo woyite rosaano yannatenni woy shiimmammaa du heedheennanni jammarre rosiinsanni rosooti konne roso rosino qansichi looso hasi'ranno woyite hattono looso loosanno woyite rahotenni afi'ranno

yuniwersitete roso yineemmo woyite linki dirim gundihu gedensaanni 12kflra fonqolo adiny fonqolu gumi yuniwersite eessate ikkado ikkihu gedensaanni tenne yuniwersitera e'ne addi addi roso ronse gunde fulle looso amandanni doogooti

agirote keemikaalubba yineemmo woyite teni keemikaalubba addi addi horora hoosannota ikkitanna kuriuu addi addi irsha loosire hee'ranno mannira babbaxxitino murora tenne agirote keemikaalubba addi addi raifulannokki gede keemikaalubba tenne baalanta duunnanni

dubbu saada yineemmo woyite dubbohoheedhannota ikkitanna tini saada addi addi garinni saga'litannohu dubbo hoheedhanno saada mimmito ikkanna mitu kayinni hayessonna haqqa horoonsidhanno saadaati

baxxitino rosi minna yineemmori kuri xaa yannara mangitteetano ikkito hattono hallanyuyiti baxxitinota assannosehu addi addi'richo giddo horoonsidhanno mite mite rosi minna rosaano galtanno gedeno bayicho qixxeessitanna

gati kaashshooti yineemmo woyixe gateho roonsi'nanniha hikkanna konne kaashshi addi addi weeseoo shaanaoo attono baaqulaoo qolcoomaoo lawinori kuri baalu gati kaashshooti yine woshshinannireeti kuri uuti horosi sagalimmatenna ittateho roonsi'nanni

layinki dirinyi roso yineemmo weyite kuni hanafannohu honse kifileenni kayise ikkanna konne roso si'raatunninna wodhosi agadhine rosa hasiissanno korkaatuno kuni rosi mare jeefannohu 12 kifilera ikkino daafo hakkiinni qaxxalle yuniwersete roso hanaanfanni

rosiisate hayyo yineemmo woyite tini hayyo addi addi garinni horoonsi'nannita ikkitanna oosowe rosaano rosiinsanni gara balanxe ronseenna rosiinseenna hattono dange rosiinsanni garaati

umi dirimi roso yineemmo woyite kuni rosi hanafannohu mitte kifilenni kayise ikkanna konne roso mitte mittonka dirima rosate mittu mittu diri hasiisanno massine jeefinsannihu konne dirima sette kifileraati

yanniweelo roso yineemmo woyite kuni rosi hattono mannu looso loosi'ranni hee'renni hattono yannatenni rosanno rosooti kuni rosi qidaamenna sambata hattono hashshi roso ronsanni rosooti

rosu uduunnichooti yineemmo woyite roso roonsanni wete horoonsi'nanni kuri rosu uduunnichi giddo rosaanote anga afama hasiissannosi uduunnichi dafitaru biire hattono rosu mini uddano rosaanote anga heedhannote

baatto loosi'renna saada allaa'le galino manna yineemmo woyite kuni manni addi addi looso loosannoha ikkanna saadansa danchu gariinninna hattono woxensa allaa'le hattono galanno mannaati

ogimmate rosooti yineemmo woyite konne roso mangittete rosi miniwidoonnino hattono hallanyu rosi miniwidoonni uyinanni kuni rosi mittu beetti fullahewe hattono dandoosi afi're loosoho fulate kaa'lanni

xaphoomu rosooti yineemmo woyite konne roso ronsannihu zeero kifilenni kainse massine yuniwersitete geeshsha gunde ka'nihu gedensaanni hakkuyi ka'a hee'ranno roso xaphoomu roso yine woshshinanni

ogimmate rosooti yineemmo woyite xaa yannara lowo horo oe noo rosooti kuni konne roso ogimmate kolleejjuwaranna hattono rosi minnara babbaxxino gariinni wedella gamba assine rosiinsanni hee'noonni

rosiisate hayyooti yineemmo woyite mittu rosiisaanchi tenne hayyo rosa hoogiha ikkiro rosaanote ledo sumu yee rosiisanna hattono rosaanote roso seensanni gara afara didandaanno

xaphoomu rosooti yineemmo woyite kuni rosi xaphi assine goofimarcho horroonsanni roso ikkanna konni rosi gedeensaanni horoontanni wolu rosi hee'rara ddidandaanno

ayeste roso hoyineemmo woyite kuni duuchu daniinni tekinoloojete ledo amadisiisaminoha ikkino daafo xaa yannara hasi'nanninna haattono duuchu manni rosanni leellanno kuni rosi lowo geeshsha dancha

rosu uduunnicho yineemmo woyite kuni uduunnichi rosu mine afamannoha ikkanna rosaano ofoltanno barciminni kayise ronsanniha kolishshu saleeda hattono addi addi chookkanna wole uduunnichooti

qaaquullu rosi mine yineemmo woyite qaaquulle shiimamaada rosiinsanni dargaati kuni rosi hanafannohu balaxote roso yine woshshinanni qaaqquullu mite yite fidale kiirtanno baseeti

rosu uduunnichooti yineemmo woyite roso ronsanni yannara horoonsi'nanniha ikkanna rosaanote anga afamanno uduunnichi biire dafitarunna dafitara wodhinanni uduunnicho lawinori kuri rosaanote anga afamanno uduunnichooti.

hayyoolete roso yineemmo woyite kuni rosi dandoote ledo amadisiinse rosiinsanni rosooti konne roso rosanno beetti hattono yannatenni rososi rosa hee'renni loosu giddora eate kaayyo afi'ranna

qaaqquullu rosi mine yineemmo woyite daanquullu qaaqquulliwe shiimmaadu qaaquulli hattono balaxote roso rossanno konne roso qaaqquullu roso yine woshshinanni kobiicho qaaqquulleho leellanno garinna injaanno garinni rosiinsanni

maxaaffate mine yineemmo woyite maxaaffa addi addi garinni xiinxallate horoonsi'nannita ikkitanna roore anga maxaaffate mini rosu mine afamaanno rosu mine rosaanote babbaxxino garinni kaa'lanno maxaafa siqinshanni

daaimu hoshsho bayicho yineemmo woyite kuni marquullu qaaqquulli annunna ama babbaxxino loosira ha'ranno woyite tenne daaimu hoshsho bayicho masse woxe ha'ranno higanno woyite adhanno

baatto loosi'renna saada ce e galino yinanni manni kuni manni addi addi garinni loosi're hee'rannoha ikkanna konne darga mannu saada dancha ikkito attono wole saadano cee hee'ranno garaate

baxxino rosi minnayineemmo woyite tini rosi minna addi addi garinni rosaanote babbaxxinore sagalete gedeerenna hattono rosiisate gara addinni assite rosiissanno rosi minnaati

rosu uduunnichooti yineemmo woyite kuni uduunnichi rosaano ikko rosu mine horoonsi'nanni uduunnichooti roore anga rosu mine horoonsi'nanni uduunnichi biirenna dafitaru hattono babbaxxino woraqattaati

qaaquullu rosi mine yineemmo woyite qaaquullu shiimaadu hattono rossanno rosi mineeti kuriu qaaquulli umi diro we hattono balaxote rosi mine yine woshshinanni

daimo hoshsho bayicho yineemmo woyite shiimmammaaddu qaaquulli hosanno dargaati konne darga hosiisanno wey agare hosanno mannira hattono baatooshshe baanteenna addi addi garinni agarenna sagaleensa garuwi oye hosanna

yuniwersitete roso yineemmo woyite kuni rosi balaxote rosiinniinna hattono mdirim lyink dirim gundihu gedensaanni massine looso loosaxe yinewe looso loonsanni deerrira noo rosooti

yanniweelo roso yineemmo woyite konne roso rosate addi addi korkaatinni hattono yannate roso rosate korkaatu hoogiwoy attono qarramino manchi babbaxxino garinni yanniwelo roso rosara dandaanno

xaphoommu roso yineemmo woyite xaphi assine ronsaanni roso ikkino daafira kuni rosi yuniwersitete gundihu gedensaanni attono loosu giddo hee'ne addi addi garinni ronsaanni rosooti

rosiisate hayyooti yineemmo woyite mittu rosiisaanchi rosiisate hayyo hooggusiha ikkiro rosaanote ledo sumuu yee rosiise diafanno qoleno roorosaanote sayinsanni hayyo horoonsi're didandaanno

layinki dirimi roso yineemmo woyite kuni rosi hanafamannohu umi dirima sette kifilera jeefinsihu gedensaanni addi adi fonqolo adhine honse kifile hananfanni honse kifilenni kayise tonna lamete mare jeefanno

hayyoolete roso yineemmo woyite kuni rosiduuchu dani amadinoha ikkanna konne roso babbaxxinoha dandoote ledo amadisiisinoha rosiinsanni konne roso rossino rosaanno gobbaanni fulte rooso loosanno woyite lowo kaayyo afidhanno

baxxitino rosi minna yineemmo woyite kuni rosi mini wole rosi miniwiinni baxxannohu giddoonni uyinanni rosinninna hattono rosaano assine amandanni amadooshshi garinni baxxara dandaanno

agirote kemikaalu bayyineemmo woyite tenni kemikaale horoonsi'nannihu babbaxxitino muroranna hattono wolu sagalimmate horoonsi'nannirichira ikkitanna murote addi addi harishshassine horoonsi'nanni kemikaale madaabbaraho

umiddi rimi rosi mine yineemmo woyite kuni rosi hanafannohu danquulluwe shiimaadu qaaquulli balaxote roso rosse kauhu gedensaanni mitte kifilenni kayisse sette kifile geeshsha hee'ranno deerraati

ayeste rosoho yineemmo woyite ayestete rosi jawa horo afi'rinoho xaa yannara tekinoloojete yinannirichi lophanni ha'ranni noo daafo tekinolooje roorenta arganni irkixhannohu ayestete roso yinanni widiraati

daaimu hoshsho bayicho yineemmo woyite shiimamaaddu qaaquulli hattono rosonsa rossanni woy hattono wole irko daaimu rosimine yine fannoonni darga qaaquulle godoshshiishanno hura kaffalleenna godoshshiishanno

ogimmate roso yineemmo woyite kuni rosi kolleejjete giddoonnino hattono mangitte uyitanno widoonnino afira dandiinanni rosooti kuni rosi dandoote ledo amadisiisaminoha ikkino daafo konne roso rosino qansichi umisinni loosu kalaqa loosate hayyo afi'ranno

ogimmate roso yineemmo woyite kuni rosi ogimmate kolleejje giddoonni afi'nanni kuni ogimmate rosooti yineemmo woyite uduunne goombanni gara addi addi siwiila gatamarranni garana wole rosooti

hayyoolete roso yineemmo woyite kuni rosi mannu addi addi dandoo adhara rosanno rosooti konne roso xaa yannara mangitteno lowo geeshsha irkissanninna rosiissanni afaantanno yaannaati

dubbu saada yineemmo woyite dubboho heedhannota ikkitanna tenne saadati horose no addi addi garinni dubboho heedhanno gede dubbo ltinse amandiha ikkiro babbaxxinowiinni mannu gobba yadinni daye daa ate dagatino hattono gobbate eo aano garaate

yuniwersitete roso yineemmo woyite layinki dirima gundihu gedensaanni marre e'nanni rosooti konne roso jeefinsiha ikkiro mittu manchi looso afi'ranno deerra marino yaate